Man ngat mo ma ocung acunga ngat eni oruko roc ki i cinge roc ma ngat eni omako camo ngeny bene olyero i cinge bongo ma ngat man oruko tye kala ma tar nongo waci bongo pa ludaktari.

cal man nyuto yor matye malac yor ne tye mudyak kot oa ki kacwer ikabedo man mutoka tye kangwec madwong mukene tye kadok adoka mukene tye kabino abina pikipiki bene tye kangwec i yor dano bene mito ngolo yor inget yo man odi tye ma dano bendo iye ma kiyubo madongo madowong

I cal man tye rec rec eni kipyelo ingom rec eni kimako amaka inget rec tye layut rec ki tolle ma en kitiyo kwede me mako rec.

Cal man tye ka nyuto jo mugure ka mubedo bunga bunga jo e ni giti ka wer kun giwoti dongo cinggi jo e ni giti gin apar wiya abic i kom jo apar wiya abic e ni ryo gitye ka goyo bul kun giti ka wer

Kabedo man tye dog nam name tye malac ngom i nget nam meno tye ma lac kicano yeya tye madwong gwogi tye ka wot i nget yeya meno ddano pe tye kanen i cal man.

I cel man, kitye ka nyutiwa cam pa nam nam enino raa tye i ye raa tye ka kwang i pii raa enoni winyo ocung i ngeye kun nong en woto ki kwang i pii.

Jo man giogure lakacelo jo man gitye ka myel myel me tekwaro ma megi jo mukene oruko jami iwigi jo mukene omako jami icingi me myel jo eni guruko bongi ma pyere tye madongo adada bongine lac ngat acel oruko vec ngat acel oruko bongo ma tye makwar kwar.

I cal eni atye ka neno lee gitye gin aryo lee lum lee lum man kilwongo nyinge ki lagwa, lagwa eni tye mine ki latine lee lagwa man ineno tye ka camo lum ma lume bedo otwo otwo dok latin kagwa eni ocung tye ka ngiyo piny mot

Man tye poto labolo poto labolo man labolo tye ma dwong iye potgi tye ka nen maleng tegi lumlum tye iye malo pol tye ma ceng tye ka romogi maber.

Labolo eni tye ma kipyelogi piny labolo tye idul aryo labolo man tye madongo mada bedo waci pud kitongo atonga laboloni tye madwong onyak madwong adada ikom tyene acel labolo man neni kome tye mayot maber adada.

Man lutino anyira magubedo abeda piny lutino anyira man gitye ka camo dek lutino mukene gubedo ingo imwoto mukene obedo i wi gimoni muilo lamal manok lutino eni gitye ka camo dek gitye ka tic ki cingi lutino mukene dong gutyeko camoo kitye kaneno can pa luwadigi dong.

I cal ma kitye ka nyutiwa kabedo ma obedo pol pol bedo iwaci kot tye ka bino ka mito cwe ki piny odi tye ma dano guyubo otet tye ma wigi otii i nget yo tye ka mo ma kiyubo i kemakema i dog yo ki cano war ma kitye ka catone pikipiki nenoni otingo dano. I dog yo dano gubedo kun giwoto ki cat.

Man kilwongo ni dero dero eni gitye gin aryo i ter dero man kiteno ki gweng gur inget dero acel twong gweno mo ocung i ter tipo ne inge dero kuca tye yat mo madit mayate ature ne tye makwar ot bene tye i nget dero kenyo ot bati ote peki plastaring kome.

Man bong kic bong kic eni iye tye kic, kic tye madwong adada kic engini weng gupong ikoom peta kic matye i iye kunu inget bong kic eni tye lum matye madwong adada lum meno tye ki ature ikome ature eni kic bene pye i iye bong kic man kiguru agura ki bao

Ngat man obedo ping obedo i wi kom, ngat enini tye ki meca i nyime, i meca meno tye ki gimo makitiyo kwede me kwoyo bongo inyim en, engat eni omako uci tye ka ketone i kom gin man makitiyo kwede me kwoyo bongo ni.

Cal man tye ka nyuto ka mo ma obedo godi godi i kin godi godi eni, tye ka mo ma obedo iwaci pii tye iye ma pii tye madwong iye aya iwi got inongo ni odi ma dano gibedo iye bene tye ki piny bene ot ma dano bedo iye bene tye ibad got kenyo ineno ka mo ma bedo iwaci dano puro pur iye yadi bene tye madwong.